Omuntu arikunaaba omu ngaro kandi emikono ye eriho ebyoya bingi. Amaizi garikuruga ahaiguru gararabamu garikugumizamu ahansi. Aha rubaju rwe hariho akadore ka yero kandi n'akatapu kokushumurura kiine omutwe muraingwa.